my pipo una well done o how una dey. today i wan tell una about by-product of palm that is, em palm tree wey we know well well. wey e be sey, dis err palm tree, e get so many tings wey de dey use, wey we dey use for house, and wey den dey use for industries. one of the by-product, wey you fit get from palm tree, or palm, na palm oil. another one wey you ft get from inside na palm kernel oil wey we know well well, wey de dey err get from the err seed, or wey dem dey call karnel. den another one na the na palm kernel cake. den another one na palm fronds wey be sey, na the leaf na in dis one de for dey get am. den we get err the one wey de dey call palm err trot err truck. wey be sey you fit use am as furniture, or for construction. den e get another one wey be palm, the palm shells. that is, what dem dey get from the err kernel shell, of the palm fruit. den another one na palm err fibre den e get another one wey be crude err glycerine wey be sey na from, err the bou, err diesel production na e be na, bou diesel production e be but na palm oil, na den dey use tey dey do am. so na dis one sey, mek i tell una. i hope sey una enjoy the, stock wey i bring come for una today una well done o, na doh.

My people una Weldon oh, how una dey? Hope sey una dey fine? today I wan talk, tell una about cash crops sample. So I wan tell una wetin be cash crop? and I go and I go give una example. cash crop na crop wey e be sey we dey plant and we dey plant am be sey, because of sey we wan sell dem, make we make money. So no be sey because of sey we wan plant wen di fruit don mature for di crop or di plant mature sey we go come harvest am make we chop am but na for sey make we make money, make we sell am. Wen we harvest am make we make money, so I go tell una some example of [urn] cash crop. So I go tell una [urn] with different different category na e I go take tell una. Number one category e get di one wey we dey call food crops. Di food crops. Na cereals and grains na im dey in side all dat one wen be rice, wheat, [urn] and maize. Den di oda one We get [urn] fruit and vegetables wen be babanas tomatoes and [urn] potatoes. Den we also get legumes under food crops wen we get things like soya beans, lettuce den [urn] chick peas. Den industrial drops we get oil seed like palm oil, like [urn] sun flower, soya bean oil. Den we get fibres also for inside di industrial crops cotton, [urn] jut den hep. Den we get sugar crops also under dat one like sugar cane. Den we get beverage crops like coffee, tea, den cocoa. So na dis one I sey make I tell una, una doh, una Weldon till another time wey I go bring another story come una way.

My people, una well done. How una dey o? I don come today again o. Wetin I wan tell una about dis pikin wey dey dis farm na im I wan talk about. Eh, dis pikin wey dey dis farm so e wear cardigan, that is, um sweater. Dirty colour or cream na im e wear. Den e stand near pepper. Di pepper um plant wey e stand with, di one wey e dey with so, e don ripe. um dis farm wey we dey see so, some other plant dey di farm. We dey see um corn plant dey near am. Then we dey see by our um right side, we dey see another plant wey dey dia, um wey be like um tomatoes wey still dey dia and some vegetables dey dis um farm wey dis pikin dey. And di farm, e clean well well. Why I say e clean, e mean say um weed no dey di farm. So dis pikin stand for di farm e dey observe dis pepper. E dey look am well ehen. E dey look am well, e say "Ah! Dis tin wey my mama or my my um papa plant, wetin e dey think for mind. Ah! Maybe na im be that one. Ah! E grow well o. E E dey well well well and e don reach wey we go chop. So di farm as we dey see am so for dis picture, e big well well. Di farm big well well. um e big well well. Na big farm na im e be. So na dis one I say make I tell una today o. Una doh, una well done.

my pipo una well done, how una dey na, una doh. err wetin i wan tell una naa, dis picture wey we dey see for awa front so, dis pikin wey dey dis err farm. so dis pikin wey dey dis farm, e deeyy, e dey laugh, e dey happy body dey sweet am. e wear cardigan, e wear cardigan so, dats um sweater na e wear, and the pikin, e dey black, wey oyibo go sey e dey black in complexion, so e colour of e skin na black. theee front and back, pepper plant dey, the one wey dey e front we see sey e dey newly bring ehn, flower, wey e wan tek err produce err, the pepper fruit, and the farm wey e dey, we dey see sey the farm dey, e dey very good. why i sey e dey very good, sey e clean, the, the, the ground we dey see sey weed no dey, wen we say weed, we mean sey unwan, all dose err plant wey we no want wey de follow awa plant dey awa farm, de no dey, na ogbonge farm, e clear well well. den we dey see sey, other tings like small small vegetable, water leaf dey ground for the farm so. so dis pikin, as i tok before, body dey sweet am, e dey happy, e dey laugh, see am, dis farm, dis um tings wey my mama and papa plant, mek de dey grow well, maybe na e dey think for mind. una doh, una welldone.